Kusesibhedlela, kunabomama kunye labantwana abancane, abalinde ukusizwa ngabomongikazi khonalapha ngaphakathi.

Abantwana abancane abahlezi phansi bephiwe inamunede phambi kwabo lamankomitsho alombala oluhlaza.

Kulezakhiwo ezintathu kunye labantwana abancane abangabafana lamankazana nesemzileni wokugeza izandla

Ngabantwana abane ababonakala besesikolo , amantombazana amabili labafana ababili bebhala emdulini.

Ngabantwana amankazana labafana bahleli phansi endaweni abafundela kuyo benatha inamunede ngamankomitsho aluhlaza .

Kusesikolo lapha kuboniswa umfanekiso odwetshiweyo izinto ezinengi ezisetshenziswa esivandeni nxa abantwana belima.

Kusesikolo lapha kubonakala abantwana bengaphandle kunye lababalisi njalo kulotshani obuluhlaza lamaluba aluhlaza.

Kubonakala isandla somuntu esikhanyayo. Lomtshina wokubhalwe amabala amanengi abakhangela khona izinto ezinengi.

Kubonakala indlu lezihlahla ezinkulu, lebhakane elibonisa okubhalwe isikolo lomtholampilo.

Kulomfanekiso wendlu enkulu kumbe yisibhedlela kunye lotshani obuluhlaza okwenza indawo ibukeke inhle.

Ngabantwana abangabafana abasesikolo, ababhala amabhuku abo, ezintweni abazifundayo ekilasini.

Kungaphakathi esibhedlela kulomtshina omkhulu kakhulu. Kulodokotela ogqoke impahla eziluhlaza.

Abankazana labafana basesikolo bahleli, ematafuleni balamabhuku babhala imihloliso yabo yokuphela komnyaka.

Umongikazi kumbe udokotela ohlola umtshina lo otholakala ezibhedlela ezinkulu nxa abantu besiyadinga usizo uyasetshenziswa kakhulu.

Kubonakala abantu ababili untombazane lojaha bebuka umfanekiso kumabona kude bagqoke into ezimhlophe.

Ngabantwana abanengi abasesikolo kunye lababalisi abaphethe amaphepha ezinto ezidwetshiweyo abazenza ngaphakathi

Kusendaweni yokufundela abantwana amatafula kunye lezitulo kanye lengwalo zamabhuku abazisebenzisayo.

Kulemitshina eminengi kakhulu ngaohakathi lowesilisa oyedwa okhanya ewusebenzisa ukuthi ahlole abantu

kusesikolo semfundo ephakemeyo kulabantu abane ngaphakathi abalemtshina yokukhangela izinto ezinengi.

Kubonakala abesifazana abane endlini ngaphakathi kubonakale lamabhodo amanengi nengi akhanya engawokwenza izinto ezitshiyeneyo.

Ngabantwana besikolo. Bakhanya bedlala ibhola. Kulesakhiwo esikhulu. Kunye lesihlahla esihle. Abanye babo, bahleli phansi babukele.

Kulebhakane elibhalwe ngamabala amhlophe. Lona lilombala oluhlaza kunye lamaluba amahle aluhlaza.

Ngumfanekiso wesikolo. Kulabantwana abanengi, abanye baphezulu abanye bangaphansi kunye lowesifazana oyedwa.

Kusesikolo lapha kubonakala amantombazana amane agqoke amabhatshi amhlophe bekhanya befunda.

Umfanekiso webhakani elobonisa isikolo esikhulu. Kulegedi elivuliweyo, akubonakali muntu. Kulezihlahla ezinkulu

Kubonakala amadoda amanengi, esenza umsebenzi bebambe izinsinjana ezinengi, belungisa okuthize.

Ngabantwana abane abakhanya bevela esikolo, lezihlahla ezinkulu, kunye lotshani obuluhlaza.

Ngabantwana besikolo abanengi abagqoke abayembe amhlophe kunye lababalisi babo abamileyo abathathu.

Libhakani elibonisa ukuthi kulesikolo kule indawo ubonakala isihlahla esikhulu kunye lotshani oluluhlaza

Kusesikolo lapha kulabantu abanengi abahleli phansi abanye bamile njalo kulabantwana abagidayi umgido wesintu.

Kubonakala isakhiwo esikhanya sisihle kakhulu. Sileminyango olombala oluhlaza. Kuhlanzekile kulindawo.

Ngabantwana abangabafana lamankazana bakhanya basesikolo bahleli phansi kulomunye omileyo kulamaluba kanye lotshani obuluhlaza

Kusesikolo lapha kufanekiswe umfanekiso odwetshiweyo obonisa imephu yase Africa.

Ngabantwana besikolo badlala ibhola banengi kakhulu. Abanye bangaphandle babukele lowu mdlalo.

Kusesikolo lapha kubonakala abantwana bebhoda phakathi lowesifazana okhanya ehlanyela amaluba lotshani obuhle.

Kulabantu abanengi abahleli ngaphandle bebukele umudlalo webhola bedlala abantwana esikolo bekhompitha.

Libhasi kunye labantwana besikolo abangamankazana labafana bathwele izikhwama zabo, bamile emzileni wokungena kuyonale indawo.

Kulabantu abahleli bebuke umabonakude. Kukhanya kulesixwayiso abasitshelwayo bebukele bonke.

Abantwana abanengi abahleli phansi bakhanya bafundiswa ngumbalisi wabo izinto ezinengi kakhulu.

Kusesikolo lapha kubonakala izindlu zokufundela abantwana ezinkulu kakhulu njalo kubonakala lamaluba kunye lotshani.

Kusesikolo lapha kulamantombazana labafana abahleli phansi omunye wabo emile ebafundisa. Bagqoke izimpahla ezimhlophe.

Kusesikolo lapho okufundela khona abantwana kulesakhiwo esikhulu kubonakala iminyango evaliweyo kunye lotshani obuhle

Isakhiwo esikhulu esibonakala sisihle. Kulamaluba, utshani lezihlahla eziluhlaza.

Kulesakhiwo esikhulu esihle esilombala olithanga. Kubonakala utshani obuluhlaza ngaphandle kwaso.

Kulesakhiwo esikhulu esihle kunye labantu ababili abahambayo ngaphandle. Kulamaluba amahle kunye lotshani obuluhlaza.

Kulabantu abesifazana labesilisa, abanye bayangena kulelisango, abanye bayaphuma. Kulezihlahla ezinkulu kunye lotshani obuhle obuluhlaza.

Sakhiwo esikhulu, esihle, kulotshani obuluhlaza ngaphandle kwaso, kuhle kakhulu.

Yitafula lezitulo ezimbili .Ngaphezulu kulamambodlela amanengi kumbe lama nkomotsho lamabhuku.

Kulamajaha amabili, lamantombazana amabili. Akhanya ehamba esitaladeni. Kubonakala lezihlahla ezinkulu, eziluhlaza.

Yisakhiwo esihle esikhulu kubonakala lotshani obuluhlaza kunye lezihlahla ezinkulu ezinhle

Umfanekiso wemota ezimbili ezimileyo . Kubonakala lamaluba amahle lebhakane elibhaliweyo.

Yisakhiwo esikhulu, esihle kulapho okufundela khona abantwana besikolo. Kulotshani obuluhlaza kunye lezihlahla.

Phakathi esikolo kulamatafula lezitulo leminyango evaliweyo akubonakali muntu lapha.

Yindawo okugcinelwa khona amabhuku abantwana besikolo, lapho abatholakhona izingwalo zabo befuna ukufunda.

Kungaphakathi esibhedlela okulamadoda amanengi ahleli phansi Lowesifazana omileyo okhanya ebafundisa izinto ezitshiyeneyo

Kusezingeni eliphezulu kwezemfumdo okubonakala abantu behleli phansi bebhala izinto ezinengi.

Isakhiwo esikhulu kakhulu esihle esilombala olithanga, kulezimota ezimbili labantu ababonakala bemile kunye lezihlahla.

Kubonakala isikolo esikhulu ,kunye lebhakani elibonisa izindawo ezinengi. Ezitshiyeneyo zokungena phakathi.

Kubonakala izakhiwo ezimbili ezinhle lotshani obuluhlaza , ihlanzekile indawo yakhona.

Umnyango ovuliweyo Kukhanya kusesambuzini lapho abantu abangena khona Nxa bephathekile kusesibhedlela Njalo

Kulabantu abanengi lezihlalo ezinengi basendaweni yokuzithokozisa bephuza amanamunede abanye bafolile emzileni

Kukhanya kusesibhedlela lapha kunthambama kulayithe izibane sokunyama akubonakali muntu phandle

Endaweni yokuzithokozisa kulabafana lamantombazana amanengi njalo kulabantu abagidayo kukhanya bezijabulisa kakhulu kule indawo.

Yindawo yokugcina ingwalo ezinengi ezitshiyeneyo ezokufundisa abongikazi labodokotela ukuthi balaphe njani abantu.

Kusendaweni yokulala kubonakala imibheda emibili kunye lezicathulo lamagaloni amathathu ngaphezu kwekhabothi.

Esibhedlela lapha esikhulu , kulebhakane elitshengisa ukuba abantu baqonde kuziphi indawo lapho bedinga usizo .Njalo kulotshani obuluhlaza kunye lezihlahla.

kukhanya kunga phakathi kwesibhedlela kodwa akubonakali muntu kubonakala izihlalo eziyisithupha ngaphakathi

Yindawo enhle ehlanzekileyo okugcinelwa khona imithi etshiyeneyo yokwelapha izigulane esibhedlela. Kulombala omhlophe.

Kusemfundweni yaphezulu okubonakala amantombazane lamajaha bebhala izinto abazifundayo ngaphakathi esikolo

Kubonakala ibhilidi elikhulu elihle, lezihlahla eziluhlaza le loni. Lilombala olithanga.

Kusendaweni yokuzithokozisa, kulokudla okunegi, kunye lamanamunede kubonakala ujaha ophethe lezizinto.

Kusesikolo lapha, kubonakala amatafula kunye lezitulo lapho abantwana abafundela khona. Akubonakali ngitsho umuntu oyedwa.

Ngamantombazana lamajaha amanengi abakhanya befunda besesikolo phambili kwabo kulamabhodlela amancane alamanzi.